paɣa ka o zaya diri alizama ka o paɣa taba lihiri o ŋun diri alizama maa yela liiga piɛlli gbunni ka ye liiga sabinli ka paɣaba maa ʒe o nyaaga ka shɛba mi gba ʒe o luɣili.

ŋarim ka niriba be di puuni pam ka shɛba doya n-vuhira ka shɛba mi beni n-duɣiri koma ka ŋarim maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka nyɛ din bara ka so mi beni o yela liiga piɛlli ka za zuɣusaa.